Ngesikhathi sekhovidi, nxa wawuhlolwa ukuthi ungabe ulawo lowo mkhuhlane, babekuhlokoza lapha emakhaleni uzizwe ufuthelwa, kodwa kwakungela eyinye indlela ababengahlola ngayo.

Nxa umntwana engazalwa, nxa esekwanise kwanise amaviki ayisithupha uyahamba ayethola ijekiseni ekilinika ayihlatshwa imilenze yomibili. Abanye abantwana ijekiseni leyi iyabatshisisa umzimba.

umama uhambise umntwana ekilinika ukuthi aye thontiselwa abantwana abancinyane abayenelisi kuzikhamisela yikho simbona owesilisa ebambe izihlathi zikanana ebotoza ukuthi akhamise besebemu thontisela umuthi phakathi

Abemthola mpilo bazihlalele abathathu kuthi owesilisa umile bonke bagqokile amamusk baphozele ukuthatha umpikitsha

Owesifazana ogqoke impahla ezimnyama ngapha egqoke lezibuko emehlweni wasefaka le mask emhlophe uhlezi lapha esitulweni bamhlaba ijekiseni.

Isikhathi sekhovidi yisikhathi esasinzima kakhulu. Abantu babegqoka bezivala bezivikela emikhuhlaneni leyi. Abezempilakahle babekhankasela ukuthi abantu bahlale begqoke izayeke.

imalaria ngomunye umkhuhlane othi engaqalisa esigabeni uhluphe ngeyinye indela emangalisayo kuyabe sokudingeka ukuthi umunye munye ngamunye ahambe ayehlolwa ukuthi imalaria leyi ayikambambi na bahle bamvikele

Ngesikhathi secovid 19 kwafika lapho sokumele abantu behlabe amajekiseni amajekiseni lawa wawuwahlaba abe mathathu etshiyana amalanga

Ngesikhathi secovid ,omongikazi kanye labo dokotela .Bebehlala begqoke izinto ezibavala kusukela ebusweni uvale kuze kusale amehlo .

Kubomabonakude kanye lakuzindaba zansukuzonke ezisemaphepheni besibona imifanekiso waleyoCovid ukuthi kwakubukeka kuyinto enjani.

Eminye imikhuhlane nxa ihlolwa kudingeka ukuthi kutholakale ubumanzi bamakhala kumbe ubumanzi bemlonyeni. Yikho ukuze umkhuhlane nxa ukhona ubanjwe ngokugcweleyo.

Kusekilinika, umntwana uyathontiselwa. Esikhathini esinengi abantwana abenelisi ukukhamisa, ngakho uthola sebembambe izihlathi bambotoza, ukuze enelise ukuthola lowo muthi.

I unisefu idlala indimi enkulu kakhulu empilweni zabantwana abasakhulayo labo abafundayo. Uthola kwesinye isikhathi ephandleni bephiwe izikhwama zokuthwala ingwalo kanye lengwalo zakhona zokubhalela.

Abantwana banatha amanzi ngomlomo empompini kumele bafundiswe ukuthi akumelanga bakwenze lokhu ngoba kuyawadlalisa amanzi wona eligugu kangaka.

Abantwana ababili bakhelela amanzi abukeka ephuma ehlanzekile lapha empompini balamabhakede abo amahlanu alembala emhlophe wonke.

Umama umile empompini lapha ukha amanzi uthwele umntwana, umgodlile nje eceleni. Ubukeka ebobotheka okutshengisa ukuthi uyakuthakazelela ukuthathwa umfanekiso.

Abantu abalihlekanyana abahlangeneyo abango mama labangobaba babukeka behlanyela izinto ezithile kuyabe kulilanga nje bekhethe ukuthi bazohlanganela endaweni ethile behlanyela lawo amaluba kumbe izihlahla.

Abezempikahle bamezha umntwana ukuthi engabe esekhule okungakanani abantu bagombolozele bakhanya bayakuthokozelela lokhu okuyenzakalayo ngoba bakhona abanye batshaya izandla.

Owesilisa ogqoke isikipa esifana lesomntwana esilithanga ubambe umntwana lapha esikalini ukuthi aweye ukuthi angabe esegeyine okungakanani emzimbeni

Abantwana abasakhulayo kumele bafundiswe ukuthi amanzi ayimpilo. Amanzi akumelanga adlaliswe, akumelanga abonakale echithekela phansi.

Amanzi akhiwa emifuleni akumelanga anathwe. Kumele asetshenziswe izinto ezifana lokuwatsha kanye lokugeza kuphela ,njalo kumele abantwana bafundiswe ukuthi bangangeni emanzini lanxa besikha ,amele eceleni abesikha ngomganu nje ongadlelwayo kumbe okuligabhanyana

Kuqakathekile ukuthi omama balandele umithetho abawutshelwa eklilinika kungathiwa kumele ubuye lomntwana azothontiselwa akumelanga ukhuthise kumele ulandele lokho.

Kusemhlanganweni lapho abantu ababuye ukuzohlanganela labezempilakahle bayabe bethola ukuhlolwa lezifundiso mayelana lemikhuhlane eyehlukeneyo.

Iphepha elikhankasela ukuthi umuntu wonke ulalo ilungelo lokuhlala ekhululekile Kubukisa owesifazana obobothekayo.

Umama ogqoke isigqoko esilombala oyisibhakabhaka ukhanya engaphathekanga kuhle ngasengqondweni ngoba uthwele okuyithoyi okungadlaliswa ngabantwana. Omunye ohleziyo uxoxisana laye emkhansela.

Nxa kulemihlangano yabezempilakahle bayabe bethe gwaqa endlini leyo abahlanganele khona kuyabe kutholakala njalo amaposter afakiweyo atshengisela izinto ezinenginengi ezehlukeneyo eziphathelane lalowo mhlangano walelolanga .

Iphetshana elikhankasela ukuthi wonke umuntu ulalo ilungelo lokuhlala engothabileyo kukhona okubhaliweyo ukuthi abantu kumele bavikeleke kikho ngokwengqondo.

ugogo uhlezi abazukulu bakhe abanengi babukeka engathi badanile abanye bakhona kumele abantu bancedise abantu asebekhulile abacina abantwana abancinyane

Umuntu loba emdala nxa egula umkhuhlane wengqondo umfica echaza izinto ezincinyane eziyizo ezijabulisa abantwana ngakho abezempilakahle bayamnika isikhathi bamnike lokho oyabe efisa ukukudlalisa ekuthakazelela.

Bakhona abantu abenza umsebenzi we counselling . Emsebenzini lowu uyabe uxoxisana labantu ubancedisa ngokunye nje okuthile okuyabe kubahlukumeza kumbe kubakhathaza emoyeni.

Ezibhedlela lapho abantu abayabe belaliswe khona .Kungafika isikhathi sokuthi sokumele ahlolwe .Ubona odokotela kumbe omongokazi sebehamba befuqa okunye okulamavili .Bephethe ingwalo zabo .Kanye lama thermometer.

Lapha kusesibhedlela ibhakane litshengisele lakhombela indawo ezithile zekilinika ukuthi umuntu kumele aqonde ngaphi lapho ufuna ukwenza okwehlukeneyo.

lapha kusendlini esibhedlela lapho okulaliswa khona izigulane ziphiwa umbheda umuntu munye ngamunye uyabe elombheda olala kiwo odokotela abayafika bemhlola ngesikhathi sebebhoda

lapha kusekilinika kukhanya kugcwele okumangalisayo ngoba abantu balayinile bahlezi emabhentshini abanye njalo base windini okutshengisela ukuthi yikho abadindisa khona

Ibhakane litshengisa eyinye ikilinika. Ikilinika le ibhalwe ukuthi Salusi. Ivulwa isikhathi sonke nje ukwenzela ukuthi umuntu angazizwa ephathekile uyagijimela khona. Kubhaliwe lenombolo zocingo ongazifonela.

Kukhona abezempilakahle abasebenza ukuxoxisana labantu. Okokuthi nxa uzizwa ukhathazekile uyenelisa ukuvakatshela bona ubatshele okukuhlukumezayo, bakukhansele bakunike imibono.

Abesifazana ababili bahlezi esofeni bayaxoxisana omunye wakhona ubukeka njengalabo abama social workers abayabe bencedisa abantu abalezinhlupho bexoxisana labo.

Omungikazi umile lapha pandle, usemelele ukuthi ayoqalisa umsebenzi wakhe. Ugqoke bhatshi elimhlophe. Uphethe ezandleni amafayili wonke azawasebenzisa nxa esequba wokuncedisa abantu.

Kwesinye isikhathi esibhedlela imisebenzi eyenziwayo, idinga abantu abesilisa, ngoba kukhona okuphakanyiswayo. Kususwa ngale. Kusiwa ngale. Ngakho kumele uhulumende, aqhatshe abantu ehlanganisa.

Ubaba uhambe waya ekilinika ukuthi ayencediswa ngoba engezwa kahle into yokuqala umongikazi ufika amhlole ukutshisa komzimba kanye lomfutho wegazi.

Ihlekanyana labantu besilisa kuphela. Bakhona abambalwa abaphethe ingodo zokubancedisa ukuhamba. Okutshengisa ukuthi bagogekile.

Kulensimbi ende lapha efakwe ibhakane phezulu elikhomba indawo ezithile zesibhedlela. Elifitshane lakhona likhomba lapho okwelulwa khona abantu abalimeleyo loba abakhubazekileyo.

Abafundi kukhanya sikhona isifundo asebesi qeqetshele baqeda ngaso abanye bakhona babukeka begogekile ngapha enyaweni ngoba ukhona olonyawo lwe rubber.

Lapha lindawo abafundi abafundela ukuba ngomongikazi abayisisebenzisayo bayabe beyenza amaExperiment amanengi-nengi akhukeneyo

Laba ngabezempilakahle bahlola abantu imikhuhlane etshiyeneyo kungakho lapha nxa bebambe izandla bayenzela ukuthi bathathe igazi elincinyane okuyilo igazi abazahlola kilo

Omama abanye basekliniki bathwele abantwababo kukhanya leli lilanga lokuhlolwa kwabantwana behlolwa ngendlela ezitshiyeneyo ngapha bencediswa ngokuthontiselwa lokuhlatshwa

Kusekilinika lapha. Kukhanya akulabantu abanengi abayenze udwendwe ngoba umongikazi laye uzimele phandle ugqoke ibhatshi elimhlophe. Kukhanya kuhlanzekile kakhulu lapha.

Kusekilinika lapha phandle kugcwele imidududu engaba mithathu. Egedini kufakiwe nje igwaliba elikhulu elibhaliweyo, lona lilombala omhlophe ohlangane loluhlaza.

Ngabezempilakahle laba, bahlezi endaweni eleloni okutshengisela ukuthi babuye lemobhayili. Bayabe bebuye ukuzoncedisa isigaba esihlalela khatshana lekilinika.

Ekilinika abantu bayafika bahlale bebambe ilayini lokhu kuyabe kusenzelwa ukuthi udokotela engalaphi umuntu ofike ngesakhe isikhathi bona bekhona abavukeleyo

Ibhakane elitshengisela indawo yemathenethi lapho okubelethela khona omama. Bangabeletha bayagcinwa usuku olulodwa odokotela besabona umntwana ukuthi engabe ephile kuhle yini.

Umama nxa ehambise umntwana eklilinika kumele ahambe lekhadi lakhe lelo aliphiwa mhla umntwana ezelweyo. Ikhadi leli liyabancedisa odokotela ukuze babone konke osokuhlatshwe ngumntwana lokuweya kwakhe ukuthi ucine nini.

Lapha yindlu okugcinelwa khona imibheda esigugile eyiyona encedisa labo abagulayo nxa bethebathi ukugcinwa ezibhedlela ilombala omnyama kodwa itshengisa ukuhlubeka osekungathi sokugugile.

Lapha kusesibhedlela esikhulu, sihlanzekile kakhulu lesi sibhedlela. Lapha kuyabe kubizwa ngokuthi "corridor ",abantu abahamba khona besiya endaweni ezehlukeneyo.

Abezempilakahle bamile lapha bakhanya bayahlabelela bayajabula ngoba lilanga elithile elokukhankasa. Kuhlangene omongikazi kanye labomama abaphethe abantwana.

Umuntu wesilisa ogqoke isayeke wavala amakhala kanye lomlomo. Lokhu kutshengisa ukuthi yiyo indlela eqondileyo ebikade ifunakala ngesikhathi sekhorona. Ukuthi umuntu avale amakhala kanye lomlomo ngci. Kungabi khona nje okukhanyayo.

Lapha kusemashedini awokuthi ekilinika. Umuntu nxa elindile ukuthi engene , uyenelisa ukuba ehlezi emthunzini engatshiswa lilanga.

Nxa usekilinika udokotela esethe wakubhalela amaphilisi okumele uyewathenga, uyaqonda kungabe kuse phamasi kumbe nxa kuyilawo atholakala ezitolo thizeni, uhamba lebhuku lelo elibhaliweyo

Omongikazi nxa befundela umsebenzi lowu, kubalelanga lapho abamekelwa khona. Othola abayibona ababafundisayo bemile umuntu esenza lokhu abamfundise khona.

Kusekilinika abantu bahlezi emabhentshini. Bamelele ukuthi bebebengena munye ngomunye ukuze athole isikhathi sokukhuluma lodokotela kungela ozwayo ngoba eminye imikhuhlane ibayimfihlo.

Lapha kusewadini okulaliswe khona omama abagulayo. Ababili balele, bakhanya bajumekile. Kuthi ababili bahlezi emibhedeni yabo. Lokhu kutshengisa ukuthi bazizwa bengcono.

Kusesibhedlela la ewadini yabantwana. Nxa kuyikuthi balaliswe izikolo zivuliwe bakhona oMongikazi abahamba bebhoda bebanika imisebenzi yesikolo ukuze bengasaleli ezifundweni.

lapha kusefamasi leyi yindawo engabonakaliyo nxa kuthengwa kubuya bona abezempilakahle babe yibo abathatha amaphilizi athile bezo kuthengisela kusiya ngethempiletsha abahlalise ngayo izinto.

Umongikazi uphethe imihlobohlobo yamaphilisi lapha phambi kwakhe ukhanya uyayilungilungisa elungisela lowo ogulayo. Amaphilisi lawa alemibala eminengi etshiyeneyo.

Isixwayiso esitshengisa ukuthi abantu abalomkhuhlane we asima kumele bazivikele entweni ezithile. Akumelanga bangenwe ngumqando, akumelanga babe seduze labantu ababhemayo loba intuthu enukayo eyabe ibhebha kweyinye indawo akumelanga ibahlasele. Kunengi nje kulihlekanyana.

Abanye abantu bahlaselwa yimikhuhlane yokuthi izinso uthole sekuthiwa sezi failure uzwe kuthiwa sokumele kudingakale umuntu ongakhipha inso yakhe eyodwa ancedise lowo zakhe esezi feyilile.

Nxa kulemikhuhlane ekhona labo abezempilakahle bayahlala phansi bahlolwe bakhangelwe ukuthi bangabe bengahlaselwanga yile imikhuhlane esigcwele na.

Amathuthuva lokunye okophuma enyaweni, esikhathini esinengi kubakhona ungahamba umango omude ngenyawo, kuyabe sekuqumbile sekubuhlungu.

Imkhuhlane efana le hiv kanye lekhensa yegazi nxa befuna ukuba lesiqiniseko sokuthi ikhona emuntwini bayathatha igazi bahlole igazi leliyana.

Iphetshana elitshengisela ngomkhuhlane ohlasela kakhulu abantu abadala, libhallile kuqala, ekuqaleni kuze kuyephutsha izibonelo zalowo mkhuhlane.

Umkhuhlane wetshukela ngomunye wemkhuhlane ohlukumeza abantu izikhathi ezinengi ensukwini zanamuhla. Ngakho umuntu nxa engabanjwa lesi sifo kumele afundiswe indlela zokudla eziqondileyo ahlale njalo eziyeluyelula.

Umama lobaba bajabulile bayabobotheka umama ukhanya ezithwele lapha bavakatshele udokotela ukuze ahlolisise abone ukuthi umntwana esiswini usahlezi kuhle na

Lowo ngumtshina osebenza, umtshina lowo uhlola abantu ikakhulu amakhanda abo uyalaliswa phezulu kwalapho okusa mbheda kubesokufuqwa ikhanda lakho lingene phakathi kwalokho okuyisigombolozi okumhlophe yikholapha asebeza qala khona ukukuhlolisisa

Minengi imkhuhlane ehlasela abantu abadala nxa sebekhulile kungaba Yi BP kumbe umkhuhlane wamathambo ngakho kumele sibanakekele ngaso sonke isikhathi sibahambise bayebona odokotela babahlole

Ungagugula ebulenjini uyathola indlela ezilungileyo ezempilakahle uphinde njalo uthole lokho okungalunganga okungamelanga ukwenze.

Abantu abagulayo nxa sebehlaselwe yimikhuhlane efana labo cancer kanye lengculaza kumele sibasondele eduze sibathande sixoxisane labo bazizwe be yamukelekile

Umfana osasemncinyane ulele lapha embhedeni uxhunywa xhunywe izintambo ezinengi . Okutshengisela ukuthi usesimeni esingasikho sihle .Kulezinye ezixhunyiweyo ezitshengisela ukuthi zengeza igazi lapha emzimbeni wakhe .

Liphetshana elibhalwe imibuzo likhankasa ngezifo ezehlukeneyo ezitholakala ebantwini , umbuzo uthi ngubani osengozini kulabo abagula I BP , abaletshukela aba over weyayo , lalabo njalo ababhemayo

kwesinye isikhathi abantu bayahlaselwa yimikhuhlane abayabe bengayizwisisi ikanti ke uyakwanisa ukuba le allergy yezinto ezihlukeneyo ikakhulu leyi imikhuhlane ehlasela isikhumba

Umtshina oxhunywaxhunywe emuntwini oyisigulane. Kukhona okungatshubhu okuncinyane okuthwele igazi okutshengisela ukuthi kulingenisa emithanjeni yomuntu eyehlukeneyo

Esibhedlela nxa usugula sekusezingeni lokuthi igazi selililutshwana bayayenza imizamo yokuthi badinge abantu abadonethileyo igazi elihambelana lawe besebelifaka kowakho umzimba.

Esibhedlela balemitshina eminengi nengi Esebenza izinto ezihlukeneyo. Nangu ubaba wesilisa lapha umile wakhanyiswa emzimbeni ngemuva ngeminye yemitshina .Uthi udokotela ehlezi ekhangele enanzelela okungabe kukhona kulowo mzimba wakhe .

Lapha kusemtholampilo kulemitshina eminenginengi ekhanya ihlalela kumalabhoretori okuyiyo indawo okuhlolwa khona izinto ezinengi ezihlukeneyo kuzigulane.

Lokho okufakwe esefeni okulamambhodlela amathathu kubukeka sengathi nguchamo womuntu phela ikhona imikhuhlane ethi nxa ifuna ukuhlolwa benelise ukuthatha izinto ezifana lalezo ukuze bathole impumela yawo.

Leli lipuleyithi elisetshenziswa eLabhorethori ukukhudumeza loba ukubhoyila okuthile okuyabe kufuna ukubiliswa. Kusebenza sasitofu ngoba kusebenzisa amagetsi.

Lapha kutshengisela impulo yalapho lowo okade ehlola ukuzithwala. Nxa ihlola ukuzithwala kumele ube lomtambiso egabheni lapho ozahlalisa lokhu okuthengileyo.

Emalabhoritori kuyahlolwahlolwa imikhuhlane ehlukeneyo yikho sibona lapha okungamagabhanyana kulegazi okutshengisela ukuthi kumele lihlolwe libeselitshengisa impumela.

Sisafunda ezikolo bekubuya abantu bezocela igazi kulabo abenelisayo ukuthi bedonater igazi lelo liyabe litholakala kumaphayinti ukuthi liyengcedisa esibhedlela

Ungahamba ulimele emzimbeni lapho okunganeliswa khona ukubona ngamehlo bayakufaka emtshineni obizwa ngokuthi yi scan. Lowu mtshina uyakhanyisa izinto zonke ezingaphakathi kubonakale ukuthi ulimele ngaphi.

Isigubhu samanzi, isigubhu lesi siweya amalitha amahlanu . Sibhaliwe ngamabala amnyama ukuthi amanzi akhona asetshenziswa elabhorethori.

Nxa kulilanga lokuthontisela kumbe elokuhlatshwa kwabantwana uthola kungumsindo ozwayo ekilinika ngoba bayabe bekhala kuphela laloba bengahlatshwanga ama jekiseni.

Kusesikolo lapha. Abezempilakahle bavakatshele abafundi. Kukhona abahamba bebaholisa khona esandleni munyengamunye. Ngakho nxa ezikolo kulokunye okuzayenzekala ebantwaneni ,bayandise ukubikela abazali kuqala kungakayenziwa lokho.

Umntwana oyinkazana ozigqokele isigqoko sakhe esihle silombala olithanga lamaluba ahlangane okulithanga lokuyi navy bayamulinganisa lapha ukuthi angabe esemude okungakanani.

Abantwana bayancediswa lapha ngabezempilakahle. Bayabahlola hlola bebhala phansi imininingwane ehlukeneyo. Ugogo uhlezi lapha uphethe umntwana omncinyane.

Bakhona abantu abangamankazana abathola abantwana besesebancane. Abanye babathola bengalindelanga nganxa yokujaha izinto kuthi abanye bayabe besesimeni sokudlwengulwa ngakho kumele bancediswe, bakhansilwe ukuze bangahlali bekhathazekile.

Umama usekilinika ugqoke isayeke emakhaleni esilombala oyisibhakabhaka. Lokhu kuyavikela uthuli lomoya nje oyabe ungalunganga ongangena emlonyeni kanye lasemakhaleni. kubuye kuvikele njalo amagcikwane angaphuma emuntwini esiyathelela omunye.

Umuntu nxa ezithwele esekilinika kumbe esibhedlela esemelele ukubeletha imuli yangakibo iyavunyelwa ukuthi ibisiyamvakatshela. Uthola abanye sebekholisa bebobotheka bethatha imifanekiso.

Umama omunyisa umntwana, uhlezi nje labantwana abalihlekanyana. Abanye bakhulakhulile, bangaba leminyaka elitshumi lambili kumbe tshumi lantathu. Abanye baleminyaka engaba yisitshiyagalombili.

ibhakane elitshengisa ukuthi lapha kuse kilinika libhaliwe ibizo laleyi kilinika ukuthi yi SANGWA kwa soku chasiswa ngokutholakala lapho kuleyo ndawo

Lowu ngumtshina wokuncedisa labo abahlutshwa ngumkhuhlane we"BP " kulezinsuku sokuvuma ukuthi umuntu loba engekhaya angahlala hlala azihlole ukuthi ingabe ikhwele kumbe yehla okungakanani.

Labo abafundela ukuba ngodokotela bamazinyo, nxa besezifundweni kuyalethwa okutshengisela njengamazinyo omuntu esemlonyeni. Besebebancedisa ukuthi izinyo likhitshwa njani.

Lolu lugodo olubizwa ngokuthi yikhrashi. Luncedisa labo abangenelisiyo ukuzihambela. Kwesinye isikhathi bayabe bengabawele engozini zomgwaqo balimala inyawo kumbe bevele bezelwe begogekile.

Lesi yisitulo esisetshenziswa ezibhedlela isitulo lesi silombala omnyama siyenelisa njalo ukuthi usikhweze kumbe usiyehlise kusiya ngokuthi ufuna sibe sezingeni elingakanani.

Lokhu ngokuncedisa abantu abangomama ukuthi bangabambi isisu abangasihlelanga ngoba zizinengi indlela zokuzivela ukuzithwala .Iphetshana libhaliwe impumela engaba khona ngokusebenzisa lokhu .

Ezibhedlela lemakilinika ayatholakala amagabha lawa esiwubonayo amagabha lawa abizwa ngokuthi yibin lapho okulahlelwa khona ingcekeza njalo nxa ufuna ukusebenzisa amagabha lawa akumelanga ubambe ngezandla uyanyathela ngonyawo kuyavuleka kuphela.

Imtshina exhinyaxhunywe izinto ezehlukeneyo. Kukhanya kulamaphayinti alegazi okutshengisa ukuthi ayabe exhunywe emzimbeni engezelela lowo osetholakale elegazi elilutshwana.

Ukuqakatheka kokugcina amazinyo kuthiwa zinengi indlela eziqakathekileyo ,umuntu angazisebenzisa ukuvikela amazinyo ekuboleni kanye lekungcoleni okungasatsheniyo.

Isigelo esisetshenziswa ezibhedlela kungabe kuyikuthunga abantu abayabe beqhaqhekile kwezinye indawo ezehlukeneyo, kumbe sisebenze njalo ukusika.

Impahla egqokwa ngabomongikazi isikhathi esinengi esibhedlela bangabe besiyabelethisa kumbe besiyakwenza ama opharetshini, impahla leyi ilombala oyisibhakabhaka.

Lo ngumuthi osembodleni elombala onsundu. Imbodlela leyi ilesivalo esimhlophe. Inanyathiselwa iphepha eliyisibhakabhaka. Libhaliwe amabala amancinyane amnyama. Eyinye indawo nje kupendiwe ngokubomvu.

Ibhokisi lamaphilisi aweflue. Ibhokisi leli lilombala omhlophe libhaliwe ngamabala amnyama ukuthi iphilisi linye ngalinye liweya okunganani. Phakathi lilamaphilisi alitshumi kuphela.

Amambodlelanyana amancinyane lawa yiwo amambodlela aphatha umuthi wokuhlaba ijekiseni nxa umuntu kumele ahlatshwe kuyahotshwa umuthi lapha besebenzisa inalithi naleyana elezikhala besebehlaba isigulane.

Ibhokisi elilomuthi wokugcoba libhaliwe ukuthi umuthi lowo usebenza ukuvimba ukulunywa. Nxa uthe wathi uwuhaqaza lolutho oluthile ungawugcoba kuyaphela.

Lowu ngumuthi wamehlo nxa uthe walunywa emehlweni kumbe waphandlwa. Uyathontiselwa besewu cimeza ungavuli amehlo uze usebenze lumuthi.

Ibhokisi leli ngelomuthi oncedisa nxa umuntu ethe watsha. Umuthi lowu uyi lotion egcotshwayo lapho umuntu ayabe etshe khona. Ungabe utshiswe ngamanzi abilayo yini?

Kusekhabothini yamaphilisi lapha kulamabhokisi alemibala ehlukahlukeneyo nje amanye amabili ayafana kuthi elodwa lizimele lodwa lombala walo, elinye njalo elesithathu lilombala omhlophe ohlangene loluhlaza.

Lo ngumuthi wokukwehlela owabantwana. Usembodleleni elombala onnsundu. Isivalo salimbodlela simhlophe. Ibhokisi lifanekisiwe umntwana okhwehlelayo okutshengisela ukuthi umuthi lowu ngowabantwana.

Amaphilisi asegabheni elikhanyiselayo anika amandla njalo eqeda ubuhlungu, igabha leli lilesivalo esibomvu linamathiselwe njalo iphepha elilombala obomvu.

amaphilisi lawa awe allergy abekiwe lapha phezulu kwetafula alombala kuthi eceleni kunsimbi zikadokotela azisebenzisa uku tester inhliziyo yomuntu

Ibhokisi lamaphilisi, libhaliwe ngaphandle ngamabala amnyama kuthi khonapho eceleni kubekiwe okuliphetshana okuyikhona okuvalele amaphilisi alitshumi phakathi.

Amapilisi lawa alombala omhlophe. Aphakathi khokuliphershana okucazimulayo. Wona alitshumi. Ngamapilisi nje ajwayekileyo ukuthi iyelapha noma umuntu atshayiwa likanda.

Amaphilisi ahlezi lapha phezu kwetafula. Ibhokisi lakhona lilombala oyisibhakabhaka libhaliwe ngamabala amnyama. Amaphilisi akhona lawo alombala omhlophe

Ibhokisi lamaphilisi elilombala oyisibhakabhaka libhaliwe ukuthi amaphilisi lawa ngawe allergy. Phakathi kwebhokisi kutholakala amaphilisi angamatshumi amathathu

Imithi yabantwana ehlukahlukeneyo isemabhokisini alombala ohlukeneyo njalo .Kodwa isiqiniseko sokuthi ngumuthi wabantwana, ibhokisi linye ngalinye lilobuso bomntwana.

Lawa ngamaphilisi aphume ebhokisini elimhlophe. Amaphilisi lawa alitshumi ,avalelwe kokunye lapha okuyabe kuliphetshana .Ukuze engangeni wona umoya.

Amaphilisi alombala omhlophe kanye lolithanga. Amaphilisi lawa abhaliwe ngamabala amnyama kwasekubhalwa njalo ukuthi aweya okungakanani linye ngalinye iphilisi.

lawa ngamaphilisi ancedisa emikhuhlaneni we bp abantu abanengi nxa sebekhulile uthola sebebamba umkhuhlane lowu besebeqala ukunatha ama philisi

Amabhokisi alezayeke eziyizo ekade zincedisa abantu ngesikhathi secorona ibhokisi linye ngalinye libhaliwe ukuthi lilezayeke ezingamatshumi amahlanu.

Leyi yi bhodlela ehlala umuthi wejekiseni nxa kumele umuntu ahlatshwe kuyathathwa lowo muthi umunywa ngejekiseni leyana eyinalithi besekuhlatshwa lowo ohlatshwayo.

Amaphilisi abekiwe phansi eceleni kwamagabha akhona alombala amhlophe amanye akhona alombala oluhlaza amagabha lawa abhaliwe ngaphandle ukuthi iphilisi linye ngalinye li weigher okungakanani.

Amabhokisi abhalwe fervex . Kukhanya lokhu ngokungumuthi okunathwa ngabantu abadala. Nxa behlaselwe ngumkhuhlane wokuvimbana .Bayathatha bethele emanzini besebenatha .

Amaphilizi aphakathi kokuliphetshana okungangenisi ngitsho umoya angamatshumi nje elilodwa phakathi kwebhokisi kuyabe kulokuliphetshana okulayelayo ukuthi amaphilizi la anathwa njani.

Abantu bayagula imkhuhlane ehlukeneyo uzwe kuthiwa umuntu ule B.P ngakho abezempilakahle sebaletha amaphilisi angancedisa kulezi zifo. Kuyabe kulezi xwayiso njalo ukuthi unatha ngaki ngelanga.

Ibhokisi lamaphilisi elibhalwe ukuthi Motrin PM. Ibhokisi leli lilombala olithanga kuthi eceleni nje kufanekisiwe iphilisi elimhlophe elilodwa.

Amanye amehlo nxa kuhluma izihlahla ayaqala ukuluma luma ngakho umuthi esiwubonayo ngowokuthontisela elihlweni nxa libuhlungu ngoba ubhaliwe njalo.

Umuthi wokukhwehlela osembodleleni ensundu ufakiwe ngaphandle amahlamvu esihlahla esisetshenzisiweyo ekuphekeni lowo muthi. Liphume ebhokisini elilombala omhlophe kanye loluhlaza. Imbodlela inamathiselwe njalo iphepha eliluhlaza.

Abezempilakahle sebabona ukuthi kungcono bahle bafake igabha lezipimo zabo ukuthi nxa kuthiwe umntwana anathe okungaka kuyenelise ukukupima ukubuvula.

Igabha lamaphilisi awe BP. Igabha leli lilombala oyiphephulu. Phakathi kulamaphilisi angamatshumi ayisithupha.

Isigubhu esimhlophe esamanzi silomba olithanga phezulu esivakweni. Kulephetshana elinanyathiselweyo elilombala oluhlaza emakhoneni, lona limhlophe. Libhaliwe njalo ngamabala amnyama.

Ibhokisi elitshengisa ukuthi lilamafutha okugcobisa esikhumbeni somuntu. Libhaliwe ngamabala amnyama ukuthi liyaqeda ukutshwabhana litshiye ijwabu litshelela liphinde njalo liqede amatshisela amnyama.

Umuthi wokukhwehlela ongamanzi osebhodleleni elilesivalo esicazimulayo. Kubhaliwe ngaphandle ukuthi "Kofol syrup".

Amaphilisi ayimihlobo hlobo eminengi, abekiwe lapha phazulu kwetafula. Amanye alombala obomvu, amanye ahlangene omhlophe loyisibhakabhaka kuthi amanye akhanya engaluhlaza.

Amaphilisi alombala olithanga kanye lomunye obomvana abhaliwe ukuthi ayencedisa kucovid 19.Amaphilisi lawa abekwe phakathi kwebhokisi elilombala obomvu.

Umuthi obhalwe ukuthi Khephakholu. Umuthi lowu ngowokukhwehlela. Usembodleleni elombala onsundu. Ngaphandle nje kubhaliwe ngamabala amhlophe.

Imbodlela elombala onsundu enanyathiselwe iphepha elilombala oyisibhakabhaka, kuthi isivalo salelimbodlela silombala omhlophe. Kukhanya ngumuthi nje oncedisa okunye phakathi emzimbeni womuntu.

Izigulane nxa zilalisiwe embhedeni ezibhedlela kwesinye iskhathi siyabe zimelele ukuthi zifakwe amanzi emzimbeni ngakho kuyabe kulengisiwe nje okuyizinto okungamatube okumhlophe.

Amafutha okugcoba asetshubhini elombala onsundu, kubhaliwe eceleni ngamabala amnyama ukuthi amafutha lawa ayenza isikhumba sibebuthakathaka kubhaliwe njalo lesikhathi okungasetshenziswa ngaso.

Amambodlela amabili ngawejekiseni. Ananyathiselwe iphepha elimhlophe. Wona ebhalwe ngombala omnyama. Amajekiseni ayabe ezasetshenziswa okunye okuyinalithi. Yikho okuhotsha umuthi lowu, Besekuhlaba umuntu.

Umuthi osembodleni elombala onsundu. Ulesivalo esimhlophe, Ubhaliwe kwenye indawo ngamabala amhlophe. Phezu kwalapha okuluhlaza khona. Ufanekisile umama ozithweleyo. Okutshengisela ukuthi umuthi lowu ngowokuncedisa bonalabo abazithweleyo.

Ekilinika ungahamba uphethwe likhanda kumbe uhlatshwe yisihlabo bayathanda ukunika amaphilisi abizwa ngokuthi paracet amaphilisi lawa alombala omhlophe.

Leli kubukeka angathi lilanga labantwana ekilinika yikho sibona abanengi begodle abantwana. Bayabe bezo hlatshiswa, bethontiselwa beweywa njalo.

ibhakane leli litshengisela eyinye yezindawo zempilakahle eziselizweni le Rwanda indawo leyi iyabe igcina abantwana labo abatshiywe ngabazali bebancane kumbe abalabazali abengenelisiyo ukuba khulisa abantwana ngokokubancedisa ezintweni ezithile

Kuqakathekile ukuthi abantu babengamaqembu athile ayabe ehlangana nje kwesinye iskhathi bexoxisana bencedisana enhlupheni zabo abahlangana lazo.

Iqembu labantu bazihlalele lapha bakhanya bajabulile okumangalisayo ngabantu abazwananayo abesilisa bane abesifazana babili wonke umuntu ubukeka ebobotheka.

Abezempikahle balemota yabo ebizwa kuthiwa yi mobhayili kliniki. Imota leyo iyabe iyikilinika epheleleyo ngoba konke kuyabe kutholakala phakathi. Ngakho bengathanda emaphandleni bayahamba layo besiya ncedisa umphakathi ongenelisiyo ukufinyelela ekilinika.

Isibhedlela sabantu abagula ingqondo siyakhiwa zivikeleke ukuthi akula eyinye indlela abangachapha ngayo. Ngoba abantu laba babeyingozi bengaphumela ngaphandle bengasatholanga amaphilisi ngesikhathi.

izibhedlela zayakhiwa zaba nkulu okumangalisayo khona kubalulekile lokho ngoba kuyabe kulama department amanengi ahlukeneyo kuyenelisa ukutholakala lapha okubelethwelwa khona umamakube khona njalo isibhedlela sabantwana sibekhona esabantu abadala

Iphepha elikhankasa likhuluma ngokuthi abezempilakahle abakhangela abantwana abancinyane ngokwamathambo kanye lalapho okujoyina khona kungabe kusemadolweni kumbe enqagaleni bazabe behlola abantwana bebancedisa ngakho lokho.

Imota ethwala abafundi ibahambisa esikolo. Yona imhlophe. Ibhaliwe ngamabala alithanga ukuthi yibhasi yesikolo. Kuthi abafundi bahlezi nje phakathi bacocobisile.

Iphetshana elinanyathiselwe emdulwini libhaliwe ibizo lelizwe le Rwanda Kubukeka umntwana oleleyo ebanjwe yisandla somuntu ongabe engumongikazi kumbe udokotela emthontisela umuthi emlonyeni

Umfundi ugeza izandla lapha. Umuntu wesilisa okhulileyo, umbambele impompi lapha ageza khona izandla. Kukhanya kubhubhudla amagwebu. Okutshengisela ukuthi bafake isepa.

Kusesi bhedlela lapha. Bakanya bacedisa umfana oleleyonje olimeleyo okumangalisayo. Wonke umuntu ugqoke imphahla uvikela isikhumba sakhe.

Umntwana olele embhedeni lapha, uxhunyaxhunywe intambo ezinenginengi, ezinye zisemakhaleni okutshengisela ukuthi ngezokumncedisa ukuphefumula. Ezinye njalo zikhanya ziletha igazi kuye okutshengisela ukuthi kuyamncedisa ukwengeza igazi.

Iphetshana elifanekise abantwana abathathu abakhanya besekilasini bebancinyane. Libhaliwe ukuthi lesi yisifundo esingaphansi kulazo zonke elizweni leRwanda.

Abantwana nxa sebefike emnyakeni elitshumi lantathu kusiyaphezulu kubelesinye isigaba labo ababalokutshintsha emzimbeni yabo ngakho kumele bafundiswe bakuzwisise ngendlela lokhu .

Abatshova amabhayisikili kumele bahlale begqoke indlela ezibavikelayo ngaso sonke isikhathi. Ingwane eziqinileyo lezi ziyavikela ukuthi umuntu engawa engalimali ekhanda.

Lapha kusekilinika kugcwele abantu abango mama kanye labantwana . Umama omi phambili uphethe umtanakhe wamgodla . Uphethe icard elikhanya lilombala omhlophe.

Umntwana omncane ozelweyo ,ongakakhwanisi ngitsho umnyaka .Ulele embhedeni ukhanya uphathekile kakhulu .ngoba kuxhunyaxhunywe izintambo ntambo ezihlukeneyo lapha.

Umama othwele umtwana omcinyani, kuthi omunye oseceleni okhanya engoncedisana labezempilakahle umthatha okuthiwa yimathi esandleni.

Imihlangano lapho odokotela babantwana behlangene. Kukhanya kuxoxiswana kuqwayiswa yizipmphilo zabantwana ukubaluleka kanye lokuqakatheka kwazo.

Kuqakathekile ukuthi uhulumende anakekele abantwana abasemaphandleni. Bayenelisa ukuhlaselwa yimikhuhlane efana lekwashi ngoba bengatholi ukudla okufaneleyo.

Abantwana bakhombela ibhakani elimhlophe. Ibhakani leli libhalwe mayelana ngokuhlukunyezwa kwabantu kusiya ngokuthi ngabesifazane kumbe ngabesilisa. Ibhakani leli lixwayisa ngokuthi kumele kuphele ukuhlukumezana.

Ezinye imuli ziyakuqakathekisa ukuthi umntwana akuthole ukudlala lokukholisa ngaso sonke isikhathi uthola bejabulela ilanga lokuzalwa kwakhe bapheke kudliwe kuthathwe lemifanekiso.

nxa kusikhathi somqando kumele abantu bagqoke bakhudumale bangangenwa ngumqando ngaphakathi ngoba ikhona imikhuhlane ehlasela umuntu angangenwa ngumqando uthole esehlatshwe yisihlabo

Abesilisa kanye labesifazana bahlangene bamile bona bayisithupha abathathu bathwele amabhokisi nje ezandleni abhaliweyo ngamabala amhlophe wona elombala obomvu.

Ugogo uhambise umzukulu esibhedlela ngoba engezwa kuhle ufike wahlala laye udokotela uyamubambabamba emhlola ukutshisa komzimba ukuthi kungabi kunganani

Bakhona abantu abazithola besenza imincintiswano yokutshova amabhasikili into ejabulisayo yikuthi bayabe besenza lowo mdlalo bayagqoka izingwane eziqinileyo ezibavikela ukuthi lanxa umuntu engawa engalimali ikhanda

Isikhathi somqando sibuya lemikhuhlane eminengi eyehlukeneyo ngakho abantu kumele bagqoke bakhudumale ngaso sonke isikhathi umuntu uyenelisa ukuvimbana Kumbe atholakale esehlatshwe yisihlabo ngenxa yokungenwa ngumqando kuphela

UHulumende kumele ancedise abantwana ngobunengi, bakhona abahlala emaphandleni abangekho esimeni esilungileyo uthola behamba ngenyawo phansi sezize zaba lamaxolo okunye njalo ukudla abakudlayo kuyabe kungalungelanga imizimba yabantwana sekudala izilonda emzimbeni.

Iphetshana logwalo lwezempilakahle, isandla sikadokotela sibambe umntwana osanda kuzalwa. Ufakiwe okunye lapha emakhaleni okungumbala omhlophe okutshengisela ukuthi ngokokumncedisa ukudla.

Umfanyana okhulakhulileyo bamnathisa umuthi kungabe kungokukhwehlela kumbe ungowobuhlungu isipunu esisetshenziswa lapha silombala olithanga.

Umuntu isebenza efamasi umsebenzi lowu awuphombi kungenwa laloba ngubani kodwa bayakufundela lokho njengalabo befundela ukuba ngo mongikazi

Ekhilinika ungavela lapho udokotela ahlolela knona abantu nxa usuthe wabhalelwa amapilisi athile kulefasitela okumele uqonde kilo lapho ozafika uqubeze khona incwadi yakho besebekuncedisa.

Kubomabonakude nxa sibukele isikhathi sezindaba, ekhoneni uyabe ekhona oncedisa labo abangezwayo endlebeni njalo abangakhulumiyo, yena ekhuluma nge sign language.

Abantwana bakhona abazalwa begogekile. Kwesinye isikhathi kuyabe kuphambaniseke ngesikhathi umama ebeletha kubangela ukuthi umntwana angenellsi ukuhlala kumbe ukuzihambela.

Umama lobaba bavakatshele ekilinika. Kwesinye isikhathi kuqakathekile ukuthi abantu abathatheneyo bangakhulumisana bavumelane baqhubane bahambe bayehlolwa imikhuhlane ehlukahlukeneyo emakilinika.

Umnumzana usefamasi lapha ukhanya uyalungilungisa nje into zakhe ngoba ezinye zibekiwe phezukwe khawunta lapho yena ukhangele phansi kukhanya kukhona akubhalayo.

Abasebenza kwezempilakahle beliqembu, bathethe isikhathi sabo babasendaweni okudlalelwa khona ibhola. Bayabe bexoxisana ngokuthile, betshengisana njalo bencedisana izinto abangazenza nxa sokusiba labantu abagulayo.

I ambulance ingabizwa izolanda isigulane kumbe umuntu ohelelwayo, kumbe ithatha labo abawele engozini. Ngemuva kulombheda kuyabe kulabomongikazi abaqondane lalokhu bahle baqalele ukuhamba beyelapha ngendlela.

Kuseclinika lapha umama kukhanya ulande ukuzo yelatshwa umongikazi uhlezi lapha esitulweni esilombala oyibhakabhaka uhlola umama ibp ngoba umbambe isandla okuyiyo indlela ababenza ngayo

Umongikazi uncedisa ubaba owesilisa ukuthi abambelele enelise ukuzinyathelela yedwa ehamba ubaba ugqoke isikipa esilombala omhlophe ulebhanti ebhulugweni lalo limhlophe.

Umongikazi ogqoke iunifomu elombala omhlophe kugoqela ibhulugwe kanye lebhulawuzi yakhona umile lapha uncedisa omunye wakhe osebenza laye ukumelapha ngokuthile.

Abamnumzana ababili bamile bagqoke amasudu amahle okumangalisayo. Ngabazibambileyo abayibo abakhulu kwezempilakahle elizweni laseRwanda.

Lawa ngamabhokisi awamaphilisi abekiwe nje ekhabothini. Amanengi akhona ayafanana alombala omhlophe, abhaliwe ngamabala ayisibhakabhaka ukuthi SITA-Met.

Amabhokisi emithi apakitshiwe lapha ekhabothini kodwa engiwaqedisisayo yilawo owomuthi owokukhwehlela obhalwe benylin, lowo muthi uyanceda kakhulu nxa usungenile.

Isakhiwo esihle semadolobheni indawo leyi ibukeka ihlanzekile okumangalisayo kukhanya lamafamasi ayatholakala lapha ukuthi nxa abantu begula benelise ukuzithengela amaphilisi kanye lemithi.

Kulefamasi ebhaliwe ukuthi yi 'Sunrise pharmacy '. Phambili kulabantu nje abakhanyayo abafika ukuthi bangaba bahlanu. Omunye uqhuba ibhayisikili lakhe, okutshengisela ukuthi uhambe indlela yonke ezothenga amaphilisi, kanye lemithi.

Efamasi kulapho okutholakala khona imithi ehlukahlukeneyo kunye lamaphilisi, uyathola kuphakitshiwe kuhle kwaqoqwa emakhabothini ngoba ngaso sonke isikhathi kumele kuhlale kuhlelekile.

Kuse-pharmacy, ikhanya ngokubhalwa ngamabala aluhlaza ibala elithi "pharmacy ". Kuthi emaceleni lapha kukhona indawo okuthengiswa khona utshwala, leyinye njalo indawo okuthengiswa khona omakhal'ekhukhwini.

Kusemapharmacy lapha . Amabhokisi emithi ehlukahlukeneyo alembala ekhangayo .Amanye abomvu kuthi amanye abomvana .Amanye njalo alombala oyi orentshi.

Isakhiwo eside esikhanyayo sipendwe ngombala olulaza kubhaliwe ngamabala ayisibhakabhaka eceleni lapha kulezimota ezilihlekanyana ezilembala eyehlukeneyo ezimileyo kulabantu abame eceleni kweyinye imota emhlophe

Amaphilisi apakitshiwe ekhabothini epharmacy .I khabothi leyi ilombala omhlophe. Kubukeka kuhlanzekile kakhulu endaweni leyi okubekwe khona amaphilisi lawa.

Kuse"pharmarcy " lapha. Umnumzane ufulathele, ubamba bamba lapho okulamabhokisi emithi khona okutshengisela ukuthi uyalungisa ukuze kuhlale kuhlelekile.

Kusekhabothini lapha epharmacy. Kubekiwe amabhokisi ahlukahlukeneyo, alembala ehlukeneyo njalo. Amabili amhlophe, kuthi elinye lilombala olithanga labhalwa ngamabala amnyama.

Amabhokisi amanengi ayimihlobo emine . Amanengi akhona ayafanana alamaphilisi. Kuqakathekile ukubala ngasosonke isikhathi ungakathengi kumbe usanda kuthenga ukuze ubone ukuthi yikho na okutsheliweyo esibhedlela.

Kuse Famasi lapho okutholakala khona imithi, amaphilisi, amabhanditshi lokunye nje okunenginengi okwehlukeneyo okuncedisa abantu kwezempilakahle.

Nxa kuyakhiwa indawo ezifana lama famasi lamaklinika kumele kususwe eduzana lendawo ezithengisa utshwala ngoba abanye abantu bayabe bengezwa kwahle bengakwanisi ukuzwa umsindo lowo ohlala usenziwa yilaba abadakwayo

Amabhokisi awamaphilisi abekiwe ekhabothini emhlophe ekhemisi abhaliwe linye ngalinye ukuthi phakathi kuyabe kulamaphilisi amangaki. Elinye lakhona likhanya lilamaphilisi alitshumi lane elinye lilamaphilisi alitshumi kuphela.

Ekhemesi nxa uthenga amaphilisi kulendawo okubizwa ngokuthiwa kusedisipesari lapha kulapho okulungiswa khona amaphilisi abo bewafaka emaphepheni besebenika labo abezethenga.

Amabhokisi awamaphilisi abekiwe lapha ekhabothini. Alemibala ehlukahlukeneyo, amathathu akhona ayafanana abhalwe ngamabala amhlophe ibhokisi lona libomvana.

Nxa ungafika ekhemisi usiyathenga umuthi kumbe amaphilisi kumele ubelebhuku elilesidindo sikadokothela. Uqala ngokubatshengisa babale bona bazwisise ukuthi mele bakuthengisele njani.

Umkhankaso wezempilakahle bahlola abantu imkhuhlane ehlukahlukeneyo. Abantwana besikolo labo kukhona okwabo abakuhlolwayo, yikho sibabona bemile belayinile nje bebambene sebebukela lowo othathwa iBP.

Abezempilakahle bakhanya bavakatshele abantu besilisa kuphela ngoba yibo ababukeka beyenze udwendwe be layinela ukuyahlala ebhentshini bexoxisana labodokotela.

Abezempilakahle babuthanise abantu babaqoqa bezobafundisa ngemikhuhlane ekhona esimemetheka. Bayabe bebafundisa njalo ngendlela zokuzivikela kuleyi mikhuhlane.

Abezempilakahle abangamantombazane kanye labangabafana abasakhulayo bamile nje bonke lapha bagqoke amabhatshi amhlophe bakhanya bebobotheka okutshengisa ukuthi bebelungele ukuthatha umfanekiso.

Abantu bezempilakahle bengacabanga ukwenza umkhankaso bayenza igwaliba elikhulu babhale lokho abafuna ukukhankasela ngakho bayabe behamba benquma emgwaqweni beliphethe lelibhakane.

Abezempilakahle babeke itende labo phandle elimhlophe banxusa umphakathi ukuthi ubuye bezewuncedisa yikho sibabona bekhanya beludwendwe belayinile ukuthi umuntu munye ngamunye abonane lodokotela.

Emkhankasweni wakwezempilakahle kwesinye isikhathi bayabe behlabelela izingoma bengahlala hlala lokhu bayabe bekwenzela ukuthi bayelule imizimba yabo baqhubeke ngomhlangano.

Abezempila kahle kwesinye isikhathi bayakhetha indawo kungabe kuyisikolo kumbe eyinye nje ethile abayabe beyiphiwe yisigaba ukuthi bazoncedisana labantu bebahlola imikhuhlane ehluka hlukaneyo. Bengafika kuleyi ndawo bayasetha amathafula abo bafake lezitulo lakho konke abakusebenzisayo.

Nxa kulama campaign alabo abezempilakahle befundisana ngezinto ezehlukeneyo kuyabe kuntshintshana abantu abathile besiyaphambili bebhala njalo phansi.

Igwalibatshazi elikhulu elilemfanekiso yabantu abamileyo abangamahlandla amabili bonke bephakamise izandla , igwalibatshazi leli likhankasela ngomkhuhlane wetshukela obizwa ngokuthi yi diabetes

Abezempilakahle elizweni lase Rwanda esigabeni esithile banxuse uzulu ukuthi azethola izifundiso mayelana leminye imikhuhlane ememetheka ngokuphangisa.

Abafundi abesilisa labesifazana bagqoke amabhatshi amhlophe, bamile bayabobotheka inengi labo bakhanya bayajabula ngalowo msebenzi abawenzayo.

Umuntu wesilisa osezipende, wayenza angathi ungowesifazana. Kulezi insuku, sebekuthanda ukuziphilisa impilo engayisiyo abesilisa. Uthola bethandana bebabili. Abanye njalo bayabe bezigqokise okwabesifazana.

Umama ozithweleyo ulele wakhangela phezulu wavula isisu .Sibona omunye obambe okunye okuyinto ngesandla okutshengisela ukuthi ngudokotela ohlolayo isisu efuna ukuthola impumela ngomntwana ophakathi

Umama uphethe usana oluncinyane obukeka ukuthi akakakwanisi ngitsho ilanga elilodwa ezelwe ugoqelwe ngengubo ezikhudumalayo ezilombala olithanga.

Umntwana othwele isiphinu uyandla. Ukhanya uzundlela inkobe zakhe ezifakwe idobi. Lona kulirshakada elilendlu kanye ledumba.

Lokhu ngokusetshenziswa nganantu abesifazana nxa bengekaso isiqiniseko sokuthi umuntu ukhulelwe kumbe kakhulelwanga impumela yakhona iyango kuthi imizila ekhanyayo iphume imingaki kungaphuma umzila owondwa kuyabe kungela kukhulelwa kodwa ingaba mibili uyabe ekhulelwe

Lokhu ngokulugebhezi okusetshenziswa ngabantu besifazana nxa bezihlola ukuthi bengabe bezithwele kumbe bengabe bengazithwalanga kubhaliwe nje indlela ongabona ngayo ukuthi impumela ithini

Omama ababili baphethe abantwana. Abantwana laba babukeka engathi ngamaphahla. Bayalingana, njalo bagqoke izikipa ezifafanayo ezilombala obomvu.

ababi abesilisa bahlezi egangeni bakhanya bebobotheka indlela ababambane ngayo yilaba abantu abayabe bethandana bona bengabesilisa okuyinto esidumile kulezi insuku

Impilo yakulezi insuku isinzima kakhulu ngoba sesiphila labantu abazitshitshayo uthole umuntu yena ongowesilisa kodwa eziphatha okomuntu owesifazana umthola empende umlomo wababomvu waqhiya njengabobonke abantu abangomama.

Abantwana abangamankazana abaseba khulakhulile loba sebeqedile ukufunda iform yesine, balokuphiwa okuzabancedinsa nxa besesikhathini okufana lama phedi.

Akusimuntu nje yinhlabathi kubukeka kungaba ntwana besikolo, babukele okuthile phambi kwabo ngoba abanye baphethe omakhalekhukhwini sebethatha imifanekiso kanye lamavidiyo.

Abanye omama ezindleleni zokuzivikela ukuzithwala abanye bahlaba ijekiseni okuthiwa yidepo. Ijekiseni le iyahlatshwa ngaso sonke isikhathi ngemva kwenyanga ezintathu.

Owesilisa ogqoke isikipa esilombala onsundu, uthwele isigujana samanzi uyanatha lokhu ukwenziswa yikuthi usewomile, njengomuntu okade egijima ezivoxavoxa indlela ezehlukeneyo

Owesilisa uphethe iphetshana elilombala oyisibhakabhaka. Phakathi iphepha leli likhanya lilamanzi aqandayo akade engama ayisi uyazithobathoba engalweni lapha.

Lesi yisicathulo esimnyama. Isicathulo lesi isikhathi esinengi sigqokwa yilabo abayabe besenza imsebenzi yezandla efana lokubaza, ukutshisela ngezinsimbi zamagetsi. Laba abayenza ngokwemidlalo kumele bagqoke ithenisi ngokwalo.

Leyi yi wheelchair, iwheelchair leyi incedisa abantu abayabe begula bengenelisi ukuzihambela bodwa. Liyamhlalisa phezulu beselimfuqa azihambele njengoba sibona kulamavili

Udokotela welula omunye owesifazana owabalabo abathanda ukuzivoxavoxa kukhanya uthe egijima wasenyela lapha edolweni wahle wabona ukuthi kungcono ahanjiswe esibhedlela.

I Ambulance ilevili ngemuva ivili leli lisebenza ukuthi nxa elinye lingabohla kumbe kubekhona okungasahambi kuhle kulo liyatshintshwa kufakwe leli elinamathele ngemuva.

Owesifazana ozelulayo, uphakamise izandla wazibamba ngemuva lapha emhlane. Esandleni ufake i"watch" elilombala omnyama.

Owesifazana uhlezi lapha phansi, ukhanya uyazelula, ugqoke ibhulugwe eliyimaruni elifana lalokho akufake phezulu. Esandleni ulering okutshengisa ukuthi utshadile.

Ezindaweni lezo abantu abajima khona, kukhona imitshina ehlukahlukeneyo abayisebenzisayo eminye yakhona ufica bemile phezukwayo begijima eminye njalo bayabe beyiphakamisa.

Kuqakathekile ukuthi abantu bahlale benatha amanzi ngaso sonke isikhathi. Ikakhulu labo abasebenza ngemisebenzi ebasa elangeni, beginqa ngaso sonke isikhathi.

Owesilisa oqeda kugijima ogqoke isikipha esilombala oyimpunga , uthwele isugujana samanzi. Uyanatha ngoba esetshiselwa njalo ewomile.

Owesilisa oyenza ngokokuzivoqavoqa, uguqile ubambe idolo lakhe. Kukhanya uyafuthelwa sibili. Ngoba ulibambile likhanya livuvukile leli dolo.

isifuba somuntu wesilisa esitshengisela ukuthi oyena uyenza ngokokuzivoxavoxa bayakuqhakathekisa kakhulu ukubukeka beqhinile kuyabakha imzimba njalo ngokokuzivoxavoxa kuyancedisa ukuvikela emkhuhlaneni

Umuthi wokugcoba obizwa ngokuthi yi"Neosporin" uohume ebhokisini elilombala olithanga. Ngaphandle kufanekisiwe nje amabala ahlukehlukeneyo .

Unga gugula ebulenjini uyayithola imfanekiso eyabe itshengisela izinto ezinengi nengi ezehlukeneyo ezitholakala esibhedlela. Uyenelisa ukuthola ijekiseni ngokwayo i thermometer kanye lokunye nje okwehlukeneyo.

Umnumzana ufakwe okunye okumnyama esandleni lapha. Lokhu ngokokuhlola iBP ukuthi ingabe isiqanse okungakanani. Phambili kwakhe kulelephuthophu okutshengisela ukuthi ukhuluma lodokotela wakhe esebenzisa ithekhinoloji.

Umongikazi uxoxisana lomunye wezigulane zakhe besebenzisa ikhompuyutha lokhu kuyabe kufana lokuthi umuntu umuntu umbona mathupha ngoba liyabe likhuluma likhangelene.

Umama uhambise umntwana ekilinika. Umphethe lapha ezandlni .Uthi umongikazi uphethe okunye okuthile esandleni akukhombe esiphongo somntwana okutshengisela ukuthi kukhona akuhlolayo.

Lezi yizinto eziphathelane lethekhinoloji okumele abantu bahlale bezazi ukuzibala bazizwisise ukwenzela nxa ukhulumisana loDokotela engakuchasisela ukuthi uyenze lokhu uyenze into eqondileyo.

Abantu baphetsheya abesikhiweni bayenelisa ukusebenzisa ithekhinoloji ngezinye indlela. Uthola umuntu engayanga ekiliniki kodwa ekhulumisene lodokotela wakhe bancedisana, omunye esendlini yakhe omunye esibhedlela emsebenzini.

Ikhithi esetshenziswa ngabomongikazi labodokotela ezibhedlela ihlangahlangene ibekiwe lapha phezu kwetafula. Kukhona okokuhlola i temperature, kukhona isigelo esincedisa ukuthunga labo abahlinziweyo kukhona ijekiseni kuphinde kubekhona amaphilisi lokunye okunengi nengi njalo

iqembu labomongikazi lilodokokotela limile lapha esigulanieni esilele embhedeni, kuxhunyaxhunywe okutshengisela ukuthi kumele kukhanye laphayana kukhompuyutha okuyikho abafuna ukukuhlola.

Abantu nxa besiyagebha impande kumbe besiqunta amahlamvu befuna ukuyelapha ngokwesintu kumele babelolwazi olugcweleyo babelesiqiniseko njalo bengakhi izinto ezizagulisa abantu.

Nxa abantu abayizangoma kanye labayizinyanga besiyathatha izihlahla zabo egangeni kumele bananzelele ngoba ezinye indawo ziminyene, sekungaba lezinanakazana ezingalunganga.

Isihlahlakazana esincinyane omunye nxa esikhangele usengathi yimbuya kodwa lesi sihlukene lembuya Sidlala indima enkulu kakhulu empilweni yabantu ngoba siyelapha.

Isihlahlanyana esilamahlamvu aluhlaza awebetroot similile lapha emasimini emuva ngale kukhona nje imumbu embalwa emileyo.

Umumbu osemasimini ngaphansi kulentanga ezinabileyo ezihlukahlukeneyo ziyabe zingezama thanga kanye leza makhomane.

Ibhithirudi ngeyinye yesilimo ehlanyelwayo kulezi insuku yona ilombala obomvana nje ungafaka emanzini lombala walowo manzi uyatshintsha.

Lapha kulinywa isihlahla okuthiwa licena. Sebananzelela abazemphilakahle ukuthi sidlala indima enkulu. Ngakho sebebona kugcono ukuthi silinywe ngobunengi baso.

Izigubhu ezintathu ezikhanya zile oil ephekwe nge chena. Litshengiselwe lalo ichena lisikiwe nge muva. Izigubhu lezi zilembala eyehlukene ezivalweni.

Izihlahla bakhona abantu abafundela ukuzihlanyela ngendlela eqondileyo uyahamba uyethenga kuphela sona siyabe sesiyisihlahla esesabamba kudala, besebekulayela ukuthi ungafika ngekhaya uhlanyele njani.

kulendawo ezithengiswa imithi yesintu uthola kugcwele phamu labantu bakhona bayabe belolwazi olugcweleyo ngalokhu abayabe bekuthengisa

Imithi yesintu isetshenziswa isesimeni esihlukileyo. Abanye bayathatha amahlamvu awomileyo bawachole ,abanye njalo bayathatha amanzi bawa gxobagxobe kusiya ngokuthi ngawasiphi isihlahla njalo ayelaphani.

Imithi yesintu iyenelisa layo ukulungiswa kuhle ifakwe emambodleleni kuceciswe emakhabothini njengase mapharmacy. Okwakho uyabe ufika utshela lowo oncedisayo ukuthi ubulawa kuyini.

Umama ozigaqele isikwama sakhe egalweni. Ubambabamba amahlamvu aluhlaza tshoko awesihlahla. Kukhanya njalo kule sihlahla sebhanana esesikhulile ngemva kwakhe, kodwa kasikaqalisi ukuzala.

Leyi yimithi yesintu eminenginengi efakwe ezingcebethwini zayo lemiganwini yesintu. Kulamakhambi afana labokhalimela intolwane lokunye nje okunenginengi.

imithi yesintu ifakiwe lapha yaphalwa minye ngaminye ibizo layo lokho kuyatholakala ebulenjini ukuba nxa ufuna uthola uncedo lwesihlahla sinye ngasinye sokumele ufithizele kiso ubale

Leli ligamba le shampoo, isetshenziswa ngabantu besifazana abathanda ukugcina inwele beziluka luka ngeyokugeza inwele

Abanye abantu balenkinga yendebe zomlomo. Uthola belamangwambe ngakho kumele bahlalahlale bagcobe ngamafutha. Akhona lawa esiwabonayo aphekwe nge alovera, akhanya ayancedisa sibili.

Uluju lwenyosi lungumuthi kakhulu. Abanye bayaluthaapha egangeni kuthi abanye njalo ngensuku zanamuhla sebezifuya inyosi ukuze bayenze ibhizimusi.

Imithi yesintu ethengiswayo, ifakiwe lapha ihlukahlukene. Ikhanya isiphekwe yaceciselwa amagabha ukuze ikhange abantu

Isihlahla esibizwa ngokuthi lichena siyadlala indima enkulu kakhulu siyancedisa ekuphekeni amafutha okugcoba kanye lalokho abasefizana abakusebenzisa ukugeza inwele zabo

Ngesikhathi se"Covid " ubuthi nxa ungena esitolo bakuchathekele esandleni i"sanitizer" yokuqeda igcikwane nxa likade lingabe lithe lafinyelela kuwe.

Umuthi ngomuthi uyabhalwa ukuthi uphekwe njani njalo kusetshenzisweni lowu kwesinye isikhathi kusetshenziswe izithelo zeganga zaphekwa zabekwa kwaba ngumuthi ozancedisa abantu eziswini zabo ukuze zihlale zihlambulukile.

Imithi yesintu eminenginengi ifakiwe ezingcebethwini lasemiganwini yezigodo ihlukahkukene nje loba eceleni kulamahlamvu ezihlahla ezitshiyeneyo ezifana locucuza Kanye lembuya.

Owesilisa ololwazi ngesihlahla esithile usegangeni uyakha lapha amahlamvu esihlahla ugqoke isikipa esilombala omhlophe ubambile nje ihlamvu uyaqunta.

Amambodlela alomuthi wesintu nje alombala wekhakhi afakiwe alezivalo ezehlukeneyo. Esinye sakhona silombala olithangana. Esinye silombala omhlophe.

Amafutha okugcoba abhaliwe ukuthi Seramu ngamabala amnyama. Wona aphakathi kokuyitshubhu okulombala omhlophe. Isivalo sakhona silombala oyisibhakabhaka.

Umuthi osembodleleni elombala omhlophe uphekwe kusetshenziswa i-alovera okubizwa kuthiwa lichena. Kubhaliwe ngamabala abomvana lapha.

Zikhona izihlahla ozithola zimilile phakathi kwamatshe nje, izihlahla ezinjalo ungazinanzelela ziyabe zilendima eziyidlalayo emithini yesintu.

Abantu sebabuya leqhinga lokuthi isihlahla okuthiwa ngucucuza bayasipheka basenze umfutshwa. Lokhu bakwenza emveni kokuthola ukuthi singumuthi siyancedisa ukwehlisa izifo ezifana leBP yikho sibona inkomotsho lapha ilomfutshwa kacucuza.

Amahlamvu esihlahla aluhlaza isihlahla lesi sikhanya singumuthi kakhulu siyelapha ngoba sifakiwe ebulenjini sabhalwa ngaphansi amabala abhalwe ngolimi lwesi ndau.

Esikhathini esinengi nxa uzihambela edolobheni awusweli kuhlangana lomuntu wesilisa othwele izigubhu ezinenginengi. Uyabe esithi uyazithengisa ngiyazibona yizo lezizigubhu ezigcwele lapha ezilemithi ehlukahlukeneyo. Uyabe ebachasisela labo abathengayo ukuthi banatha njani.

Bengihlala ngizibuza ngibona ugogo ehlala ehlanyele amaluba ayimihlobo eminengi ehlukeneyo . Kodwa ngayithola impendulo kwelinye ilanga omunye esethe wahlaselwa lizinyo .Uyaphomba alayele ukuthi hamba uyethatha amahlamvu lawana ufake emanzini umumathe .Azakunceda .

Esintwini kukhona okumila ngeskhathi sezulu okuthiwa ngamakhowa, kwesinye isikhathi kukhona okumila kungadliwa abadala bayakwazi ukukuhlukanisa okunye okuyiphoyizeni.

Nxa ufuna ukuba lolwazi olugcweleyo ngemithi yesintu ungazulazula ebulenjini kuyabe kukhona leso sihlahla ukuthi yisini njalo sisetshenziswa njani.

Umgani nkomo yisihlahla esinye esilomuthi omangalisayo kakhulu umuthi lo bawugebha bewuthole phansi empandeni kuyabe kungathi yiziboya boya nje ezinsundu isihlahla lesi njalo siyazala abantwana abadliwayo

Amasaka amanengi amhlophe, agcwele izithelo kanye lemithi yesintu. Ngakho umuntu nxa kulesihlahla esithile asidingayo, kumele avakatshele lezo ndawo ezaziwa ngokuthengisa imithi yesintu.

Lesi yisihlahla se-Cena. I-Cena lingumuthi wesintu. Liyelapha izinto ezinengi ezehlukeneyo. Siluncedo ebantwini siphinde sibeluncedo lasezifuyweni ezifana lenkukhu, ngoba uyenelisa ukufaka emanzini lapho ezinatha khona ukuze zivikeleke emkhuhlaneni.

longumuthi wesintu oyelapha umukhuhlane othile kulotshiwe lapha ngamabala amnyama kodwa ulimi olulobileyo aluzwisiswa yiloba ngubani ngakho kumele kulotshwe ngolimi lwesilungu

Lesi yisihlahla esithiwa ngucucuza ucucuza abanye bayabe bekubuka njenge nzala nje ebahlukumezayo ebahlabayo ikanti ke singumuthi ngenye indlela emangalisayo

lesi yisihlahlanyana sejoyi, ijoyi liancedisa kakhulu ezifunyweni mazithe zaba lezilonda ezingacaciyo uyalithatha uligxobagxo ubesuligxiba kuleso silonda kungabe kungese nkomo kumbe esembuzi

Abantwana kumele bafundiswe ukuthi akumelanga bangabona isihlahla nyana esizeleyo badumele badle abangakwaziyo kumele badle izithelo zesintu eziqondileyo abazaziyo.

Izihlahla zecena zihlanyeliwe ngobunengi bazo. Kulesegwazagwaza njalo, umuntu nxa engakwazi lokhu uyabe engenelisi ukuhlukanisa phakathi kokubili.

Isihlahla sebilebile, siyamila loba kungaphi. Kuyabe sekusiya ngokuthi kwake akwawela intanga na lapho. Nxa sesizala, abantwana bakhona baqala beluhlaza. Bacine sebebomvu.

Imithi yesintu ihlukahlukene. Ngakho abantu balokhe besiya befundisana ngemithi yesintu ehlukeneyo. Kuqakathekile ukuthi labo abalolwazi basifakele imfanekiso baphinde babhale indlela okusetshenziswa ngayo.

Isihlahla nxa singaganyulwa sisale siligodo siyaqala ukuhluma ibhaca emaceleni uthole sibili sokuluhlaza tshoko angani yisihlahla esiphilileyo.

Nxa sekuyisikhathi sebusika izihlahla ziyahluma amahlamvu ,ziqala ukwenza amaluba zibe seziqalisa ke ukuzala abantwana abayibona abayabe beyizithelo ezizadliwa.

Kusegangeni okulezihlahla ezinengi ezehlukeneyo abezempilakahle abasebenza ngokwesintu bayahamba khona bayegebha impande baqunte kanye lamahlamvu ezihlahla nxa befuna ukwelapha abantu.

Isihlahlanyana esizalisa amaluba amhlophe isihlahlanyana lesi siphume samila emhlabathini nje eceleni singumuthi wesintu eyelaphayo ukuthi kumele sidingisise ulwazi olugcweleyo ngalesi sihlahla .

Idolobho ngedolobho esikhathini esinengi liyabe lilendawo lapho okutholakala khona izinto zesintu, abantu bayabe sebekwazi ukuthi bengaqonda khona akukho abakuswelayo, lapha ko bulawayo kulendawo okuthiwa kuse mkambo yikho okutholakala khona zonke ezesintu.

Kukhuna okulinywayo okuthiwa likhukhamba. Kuyakhula kube kude nje ngokunye kwezinto eziqakathekileyo ukuthi zidliwe, kwezempilakahle ukuze umzimba uvikeleke emikhuhlaneni.

Abalolwazi ngezihlahla zesintu bengathanda bayenelisa ukubhalwa ingwalo bechasisela umphakathi ukuthi isihlahla esithile siyelapha njalo sisetshenziswa njani.